Maame panyin bi tsena hɔ, angoa si gya do. Ɔretwitwa wagahyi. Ɔakyew bi dadaw. Angoa si nkyɛn, cup si nkyɛn, bucket si nkyɛn. Okita sekan.

Aha nso ɔyɛ akwanhyia . Car fufu na woapim car kɔkɔɔ no. Ɛdan aborosan wɔ akyire hɔ. Ebinom ne nam hɔ. Car bi nso ɔnam hɔ ɔreba anim hɔ.

Besia bi gyina gyaadze hɔ. Ɔdze suggar regu ne tea mu. Ɔreserew. Ntser sensan hɔ. Flask si hɔ. Book kɛse bi nso si hɔ.

Eyi yɛ aketeesia kamakama. Ɔtena aguam. Laptop si n'enyim. Ɔrekyerɛ ɔresua adze. Nsa si ne nkyɛn a ɔdze dwodwo n'akoma.

Aketeesia bi, wewiini competition. Wo aketeesia foforɔ bi nso gyina nkyɛn, ɔde ne awɔɔde rebrɛ no. MC nso wɔ ɔrekasa. Nkurɔfoɔ kakra nso wɔ hɔ.

Ha yɛ beebi woyi tsir, barbering shop. Pictures wɔdze siesie hɔ. Dza oriyi tsir no, ɔso kyɛw na ɔhyɛ glasses. Dza woriyi ne tsir ama no no so oeyi ne tsir sakoora.

Maame panyin, ɔda ne tam do, ɔyɛ dɛ ɔyɛ shop kɛse, ɔtɔn tam biara bi wɔ hɔ bi. Kente, ɛɛ wodasobɔ, ɛɛ ne nyina bi tam ne nyina bi wɔ hɔ. Ɔda do ɔreserew.

Nketsesia, wɔbor du. Wɔfura hɛn tam. Ebinim nso fura kente. Ɔyɛ me dɛ wɔrekɛgye awar. Wɔssoso ndzɛma. Wɔn nan ase mpɔboa ɔyɛ fɛ dodow.

Besia na mmofra mma na wɔn te klaaswurum. Besia no yɛ broni, mmofra mma no yɛ tuntum. Klaaswurum na ɔte no blakbɔɔd wɔ wɔn akyiri. Blakbɔɔd no do no, wa atwerɛ neɛma pii.

Akataasia bi tsena hɔ, ɔno ɔaba ne tsir, abofra kakraba hyɛ ne nan ntamu. Ɔrobɔ no so ne tsir ama no. Papa bi gyina hɔ no, innhu n’enyim. Abofra kakraba bi nso gyina nkyɛn.

Akataasia tuntum fɛfɛɛfɛw, ɔso ndzɛmba a ɔtɔn, shoe ɔɔ ɔtɔn shoe brush, hair brush, ɛɛɛ dza wɔdze pepa shoes ho nyina dɛm ho ndzɛmba ndzɛmba na ɔtɔn.

Afra kakraba bi ɔdze ɔso bag. Ɔrobɔ band no. Nkurɔfoɔ atwa ne ho ehyia, mbɔframba woetwa ne ho ehyia. Ebinom resaw. Pa maame penyin bi bu fura tam, ɔresaw.

Akyerɛkyerɛnyi no wɔ classroom. Ogyina mboframba no hɔn enyim. Ɔrekyerɛ hɔn adze. Mbofra bɛyɛ anan, anum wɔ n'enyim. Kor ama ne nsa do. Kor so ma ɔwɔ hɔn akyir no, ɔdze book ato n'nyim.

Mbasiafo wɔasaw line. Hɔn nyinaa wɔsesa hweaseambɔ. Ɛhɔ no, koko wɔ hɔ. Ndua ebien bi sisi hɔ. Kor no, ahataw no nyinaa efiri ho, but kor no dze ahataw no wɔ ho.

Ɛha nso yɛ guam. Biabaa wɔ guam hɔ, nnuaba na ɛdɔɔso. Akutu, avakado pɛɛ, bankye wɔ hɔ, brɛɛdze wɔ hɔ. Bɛsia na ɔtena anyim no kita avokado pɛɛ no kor'.

Mbesiamba anan wogyina pillar bi ho woridzi nkitaho. Hɔn nyinaa wokita hɔn books. Ɛhɔ na wɔrehwɛ hɔn eyim wɔresereserew.

Eyi mmɔfra mma woahyiam, wɔrebɔ mboba. Ɛkor ɔtena anim ɔkuta hammer. Ɛkor nso ama boba kor do.

Nkorɔfo pii aba mpoano, hɔn enyiwa agye, woruguar nsu, binom so gyina hɔ ɔwrohwɛ, dan wɔ n’ekyir hɔ.

Wɔ mfonyi no mu no, nkrɔfo wɔahyiam wɔ faakor. Ebinom tena hɔ. Ebinom gyina hɔ. Dodow ara wɔhyɛ nose marsk. Besia a ogyna enyim yi, ɔkyerɛ kwan a wɔfa do wɔdze hohor nsa.

Mbanyin bɛyɛ esia hɔn enyiwa agye. Hɔn nyina wɔhyɛ atar kor but different colours. Kor no a ɔwɔ enyim no ɔro ɔ ɔatow bɔɔl no ma hɔn nyina hɔn enyi agye wɔrohwɛ.

Nkɔla nketenkete na ɛwɔ mfoni wei mu. Nkɔla no ani agye paa. Ɔmo ne mmaa mmienu ɛna edi agoro. Mmaa no ɛyɛ abrofofoɔ. Wohwɛ ɔmo akyi a woho mmɛrima mpanyinfo a ɔmo nso di agorɔ. Ɔmo yɛ bɛyɛ mmiɛnsa. Ɛna bɛrima boroni nso gyina hɔ a ɔhwɛ ɔmo.

Aha nso Abrɔfo; wɔato wɔn pon. Wɔnye wɔn mboframba atwa pon ho ahyia wɔredzidzi. Wɔregye wɔn anyiwa. Nkanea nkakramba atwa wɔn ho.

Eyi ɛ nkruma fɔe. Nam wom. Kɔtɔ wom. Wɔle wom. Anwaba wom. Na moko nso gugu do. Banku da mu. Wɔdze ngo kɔkɔɔ na wɔdze yɛe.

Mbrantseɛmba bɛyɛ esoun wakɔ mpo ano wonyiwa agye wɔ re guare nsu nna wɔredzi agor nso ka ho wenyiwa agyee papaapa.

Ɛyi yɛ mmofra mma baasa bi. Wɔn nyinaa ɔtena baesekele do. Baesekele no akyi anyina gu hɔ. Panyin de na ɛwɔm no ɔso baskɛte.

Mbɔframba ehyiemu nna mpanyinfo wɔma hɔn edziban ɔyɛ ɛmo nna frɔye wɔdze egu bol plete mu nna wɔdze sɛfo hɔn.

Mfoni yi mu no mehu asrafo polisifo ebinom kita tu wonyinaa wɔhyɛ won helmet na wɔre makye kurow no mu wɔn panyin no nso ka wo ho na wɔ makye ba.

Aha ɛkunu na ne yere na wɔn mma ɛbaasa. Wɔ gu mpa no do, wɔ ani wa agye papaapa.

Ɛha nso yɛ kurom. Kuro kɛse. Wɔn kwan no do yi, wɔato no kootaale. Chapel dan wɔ hɔ. School da wɔ hɔ. Fitia wɔ hɔ. Aborosan wɔ hɔ. Ndua sisim. Hɔ yɛ fɛ papa.

Enuanom yi wɔtɔn i ekutu. Ma odzi enyim no, ɔso hweasambɔ, ekutu no ayɛ no ma. Ne ba hyɛ n'ekyir. Kor nso n'ekutu no wɔ tray mu. Kakraba no nso n'ekutu no wɔ tray mu. Besia bi kita ne bag. Ɔnye hɔn ridzi ano na ɔatɔ bi.

Ebusua a woehyia mu, woribedzidzi, pono no do no, paanoo wɔ hɔ, fruits wɔ hɔ, milk wɔ hɔ. papa no, okita nkrataa bi ɔrekenkan. Hɔn a wogyina h wogyina hɔ no, na ma wɔtsena hɔ no, hɔn nyina hɔn adwen .

Mfonyin yi mu nso, asraafo gyinagyina hɔ. Wɔkita hɔn tu. Wɔyɛ ebaasa. Kaal fufuw bi retwa mu. Kor bi si ekyir hɔ. Wɔrobu man no ho.

Mfonyin yi mu nso nkurɔfo pii wɔakɔ mpoano. Binom reguar nsu. Binom deda hɔ deda hɔ. Binom nso wɔdze hɔn pad asɛ hɔ na wɔdeda do. Binom nso tsena hɔ.

Ɔahwe sini, ɔakɔ baabi. Ɔagada together . Wɔrehwɛ sini. Wɔn anyiwa agye. Wɔdɔɔso papa wɔ hɔ. Obira retsie ma ɔrekɔ do.

Mfonin wei mu no, mmaa mmienu a wɔfura kente na ɛwɔ mu. Mmaa mmienu no ɛresa, wɔresa Kete anaa sɛ Adoa. Barima bi gyina wɔn a .

Mfonin wei mu no, mmarimaa na wɔwɔ mu. Mmarima no kura Ghana flag, ɛna binom nso kura adinkra symbols. Wɔresa, ɛna sogya baako gyina wɔn nkyɛn.

Eyi yɛ edziban wanoa egu asanka mu ɔyɛ borɛdze kontomire frɔye watwitwa pɛɛ egu do nna nkyefowa ebien ɔyɛ akɔnɔ dɛ.

Ɛha yɛ lɔɔre sitehyin. Ɛhyɛn bebree wɔ ha, akɛse wɔm nkakrama na wɔn a ɔrekɔfo kaa, wɔn a wɔ nantew kwan no ho. Aborosan wɔ nkyɛn kyɛn.

Mfonin wei mu no, tower tententen. Ayɛ te sɛ baabi a nkurɔfoɔ kɔhwɛ adeɛ, nti nkurɔfoɔ bebree akɔ hɔ rehwɛ.

Eyi yɛ dan a woesisi. Aborosan, ɔyɛ fɛ y wɔahyehyɛ no fɛɛfɛɛfɛw. Wɔa wɔn street no do no wɔayɛ zebra crossing. Hɔ na nnipa retwam pii.

Ate... nketesia mba yi wɔredzi asaw. Wɔfura hɔn tam, wɔdze tam abɔ hɔn duukuu na wɔresaw. Mpanyimfo abɔ gua na wɔrehwɛ hɔn.

Ɛha so yɛ asado a w'esiesie hɔ fae. Ngwa sisi hɔ, sundze deda ngwa no do. Teebol, mɔden teebol si hɔ, ɔno so ndzema sisi do. Kabinɛt wɔ hɔ, pikkyɛs frem bobɔ ban no ho.

Wɔ mfoyin mu nso, ɔyɛ asɔr bi a wɔasɛw line wɔwura kyapel dam hɔ. Wɔn nyinaa wɔhyɛ atare atenten. Ebinom wɔn dze no yɛ gold. Ebinom wɔn dze nso yɛ tuntum. Wɔn nyinaa wɔnam wɔrekɔ kyapel dam.

Asraafo gyina kwan no mfinimfini Wohu mmaa no ho asekirimu adaka bi si dɔm nso gyina akyiri wɔ rehwɛ asraafo Asraafo no hyɛ wɔn asraataade.

Mfonyi mu ha so wɔn a wɔadzi dɛm ebinom tsena wɔn hwiilkyɛɛ do wɔtsena pon ho wɔresua adze wɔn buks gu pono no do wɔyɛ bɛyɛ baasia wɔwɔ hɔ na wɔresua adze.

Mfonin wei mu no, nnipa bebree na ɛgyina mu. Dan wɔgyina dan bi anim, binom te hɔ, wɔte nkatawia ase, binom nso te awia ne mu, binom nso soa nwura bi.

Ebibifo na Aborɔfo, wɔnam wɔrokɔ wimuhɛn no mu, worutu kwan. Obiara kitsa ne ndzɛmba na wɔro nam, wɔnam famu na wɔdze rokɔ hɛn no mu, binom nso dze hɔn ndzɛmba no wɔdze agu wheel do na ɔno so dze reba hɛn no mu.

Ha so yɛ obi ne office, ne laptop si hɔ, ɔayɛ ne tsii wɔ teacup mu, ne stapler, pen na ne papers wogu hɔ, ne rough ɛɛ jotter so da ne nkyɛn.

Ha nso, ɔyɛ beebi a wɔtu sika kɔkɔɔ. Nkorɔfo no a wɔwɔ hɔ no, nsu nonyinaa mu ayɛ anhwɛ, na nsu wɔn machine sisi hɔ. Binom wɔrehohor ɛɛ . Sikakɔkɔɔ no wɔ wɔn bow ɛɛ bucket mu, na ɛhw wɔn hweaseambɔ.

Wɔresaw agbagya. Mbɔnframba anan, mbesiafo ebaasa, benyin kor wɔredzi asaw. Nkurɔfo tsena hɔ a wɔrehwɛ hɔn. Wɔhɔ wɔdze ɛɛm kɔmmuadze ato hɔn kɔn mu, na wɔdze ridzi asaw. Hɔn nyinaa wɔnhyɛ mpabo .

Ɛha yɛ fie, abusuafie. Maame na ne mba esia wɔredzidzi. Wɔdze hɔn adziban no rekyerɛ, adziban kon a wɔredzi. Ikor kita silva kyɛnsee, frɔe wɔ mu. Ikor tena akyir hɔ. Silva kyɛnsee si do.

Mfonin wei mu no, dan fɛfɛɛfɛ bi mu na ɛrekyerɛ. Nkonnua wɔ hɔ. Cupboard wɔ hɔ. Nnua wɔ hɔ. Ahwehwɛ kakraka bi nso bɔ wall no ho.

Mfonin wei mu no, nkwadaa mmeɛnsa na wɔgyina mu. Wɔgyina abɔntene. Awia no rebɔ. Wɔretwitwi nkyɛnsee bebree mu. Wɔn akyi no, dan bi si hɔ.

Ɛha nso yɛ news room nkorɔfo beberee wɔ hɔ. Journalists wɔ hɔ, camera men nso wɔ hɔ, na wɔrorecord ndzɛmba a ɔrokɔ do wɔ news room hɔ. Binom nso tena hɔ. Wɔrekyerɛwkyerɛw.

Mfonin wei mu no, asogyafoɔ, ɛna mmarima bi na wɔwɔ mu. Wɔgyina abɔntene. Awia no rebɔ. Asogyafoɔ mmienu a wɔgyɛ ɛkyɛ kɔkɔɔ gyina nkyɛn. Asogyafoɔ no a wɔaka no retwe ahoma bi.

Mfonim wei mu no, nnipa bebree. Obi awu. Mmarima nko ara na wɔkita funu ada no. wɔrekɔ akɔsie no.

Maamefoɔ ne papafoɔ bi ɛna ɛwɔ mfoni wei mu. Wɔte dan bi ho. Nsuo sisi wɔn anim. Wɔrebɔ wɔn nsam.

Mfonin wei mu no, nnipa bebree ɛwɔ mu. Nnipa mmienu ɛɛhyehyɛ nneɛma agu kaa bi mu. Maame bi soa kyɛnsee ɛnam kaa ne nkyɛn. Maame bi nso de akwadaa ahyɛ nakyi ɛnam kaa ne nkyɛn. Asɛ nsuo ɛɛbɛtɔ.

Mfonyin yi mu nso, ɔyɛ dan bi n'ekyir. Gutter kase da hɔ. Gutter no mu ayɛ pɔtɔpɔtɔpɔtɔpɔtɔ. Nkurɔfo hɔn nsufi ɔfir hɔn fie no wɔaaconnet pipes, naogu gutter kɛse no mu. Gutter kɛse ne ne nkyɛn no nso, mboframba bi gyinagyina hɔ wɔredzi agor.

Mfonyin yi redepikts kuro bi do a obi waawu mbanyinfo nkotee waayɛ mɔbɔ mɔbɔ ebi nom so funu adaka wɔɔkɔ akɔsie nipa korɔ no funu adaka no waayɛ no dɛ ɛdan ne kala no yɛ blak and hwaet na ase glaase bɔ do.

Mfonyin yi mu no so, ɛyɛ nhyiamu, ɔmanhene no ɛte nakongua mu, wafa ne ho papaapa a ɔde sika kɔkɔɔ ɛbi ayɛ kraawo, ɛbi da me kɔn mu, ne nsa ho, ne nan ho, ne mpaboa papa bi ɛna ɛbinom nso ɛde goodu no bi ayɛ wɔnnom dua a, ɛkura wɔnnom.

Mfonin yi mu nso ayɛ s ayɛ hospital a nkurɔfoɔ deda mpa no so. Ɛna drip sisi wɔn so. Nurses ne doctors no gyin. Wɔahyehyɛ wɔn gowns abɔ wɔn ti. Wei . Nose mask bobɔ wɔn ho, ɛna wɔrehwɛ yarefoɔ no.

Mfonyin yi mu so, ɔyɛ plane a woebesi hɔ. nkorɔfo risian efi mu, maame bi na ne ba woesian, ne ba no n’enyiwa agye. Kor so rotow nsa, okitsa okitsa ne baage yellow. Nkaa no so kitsa hɔn ndzɛmba, worisian efi plane no mu.

Ha so yɛ wɔ foon mfonyin no mu no, nkorɔfo a woefi kurow fofor do wɔaba. Hɔn nyina wɔhyɛ t-shirt white, nkorkor na wɔhyɛ red, wokitsa hɔn ndzɛmba, kor kitsa dua, kor so worisiesie famu hɔ.

Ɔyɛ guam. Nkorɔfo ahyehyɛ hɔn ndzeɛma no wɔ fam. Wɔdze n ɛn kotoku asɛn fam na wɔdze ndzeɛma no agu do. Tomatoes wɔ hɔ, anyow wɔ hɔ, ntorɔba wɔ hɔ, beans wɔ hɔ, ɛɛ . Sweet potatoes wɔ hɔ. Nkurɔfo ebien, wɔn wɔtsena hɔn ndzeɛma no ho, ibi nso gyina nkyɛn hɔ.

Ha nso w e wɔgu do woritu mine no. wɔasɛe asase no. m . Mbenyimfo ebaasa wɔdze ahwea no bi egu kotoku mu, na wɔtsena ho. Ebinom wɔ akyir hɔ, wɔn nso wɔtsenatsena hɔ, kor gyina hɔ. Wɔasɛe asase no, na nsuw no a ɔda kurom hɔ no nyinaa ayɛ kɔkɔɔ.

Asedɛnt kɛse na wasi wɔ ha. Akwanhyia kɛse na wasi wɔ ha. Tipa truck, wapotɔ abien; kakramba abien. Nkrɔfo gyina hɔ wɔrehwɛ. Ɛhɔ nyinaa ayɛ bagyabagyabagya.

Mfonin wei mu no, barima bi gyina, wapagya ne nsa, okura flag. N’akyi no, nnipa bebree na ɛgu hɔ, nnipa ne bi gyina table so na wɔapagya flag.

Ahasu yɛ ebinom a wafiri wɔ krom akɔ krom foforɔ du na waakyi wom nyinaa wɔ de wagu fa korɔ wa sa wɔn line wɔnyinaa wɔ shishɛ mask sojanii koraa shɛ mask ɛna watene ne nsa di atwerɛ wɔn bebia wɔnkɔ.

Mfonyin mu a, mboframba wɔtsena, mpanyin tsena table ho. Obiara laptop si n’enyim. Obi gyina board no ho, ɔreyɛ presentation.

Nnuaba wɔ mfonin yi mu yi, wɔahyehyɛ no kamakama. Akutu wɔ hɔ. Ma wabere ne ma ɔmberee. Mporɔ wɔ ha. Apple wɔ hɔ, pawpaw nso ka ho. Wɔahyehye no fɛfɛɛfɛw.

Nnipakuo ahyia wɔ baabi a ebinom kurakura bag. Ebinom nso bag bɔ wɔn akyi. Ɛhyɛn bi esisi hɔ. Ɔbaako hyɛ ahwehwɛniwa. Wɔn nyinaa yɛ Abrɔfo.

Wɔ mfonyin yi mi no nso iyi yɛ sukuu fo, wɔaba beebi a wɔwɔ droban. Meyɛ sure dɛ ɔyɛ COVID 19 vaccination na wɔdze rowɔ hɔn. Sukuufo no dɔɔso ara yie. Papa no rowɔ kor. Besiaba nso tsena pon n'ekyir ɔrekyerɛw.